Doo n zaya doo maa yela chinchini liiga ka so jinjam doo maa nyɛla ŋuni bi piri namda ka bihi laɣim zaya n yuuni o ni niŋdi bini shaɣu maa paɣa so gba za paɣa so gba za ni maa ni paɣa maa nyɛla ŋuni so jinjam sabinli ka zaŋ bini chara n lo o shee ka ye liiga shɛli dini ka.

Paɣa ninkurigu mini bidibila n zaya bidibila maa nyɛla ŋun gbibi pipa mini pen ka ye liiga piɛlli paɣa ninkurigu maa nyɛla ŋun bobi bobga ka zaŋ baaji n tam o naba zuɣu bɛ zaŋ takara nima gba n yili yili gili.

Niɛma pam ka bɛ kpaagi n sɔŋ tiŋa paɣa ŋun kpabi bia nyɛla ŋun ʒi niɛma maa tooni ka bobi bobsabinli doso nyɛla ŋun kana ti za niɛma maa gbini ka tirita niɛma maa puuni shɛli paɣaso gba zala niɛma gbini ka ye liiga boɣu balisi.

kuɣusi n piɛ n gili duu puuni kuɣusi maa mii sunsuuni teebuli n ʒɛya teebuli maa zuɣu seevin tiree n tamya ka binyahri bɛ seebin tiree maa puuni teebuli shɛŋa gba ʒi kpaŋa ka kuɣusi piɛ n gili lala teebuli maa teebuli maa luɣuli zuɣu firiji piɛlli n ʒɛya

Paɣa n ʒɛ duɣubu shee paɣa maa toola binshaɣu niŋ labili ni ka zaŋ dirigu tooli ni o zaŋ niŋ o nolini duɣubu shee maa mii diriti yilimi ka hita kaap biɛni ka o zaŋ foon pa ka ovin gba biɛni gaas toov gba biɛni ka bi sabi bindira balibu balibu pa bood maa zuɣu

Ko' titali n-doya ka bilidinsinima pe n-gili li bilidinsi maa shɛŋa nyɛla din nyɛ zaɣ' ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣidozim ka shɛŋa mi nyɛ zaɣibankom bilidinsi maa pam nyɛla bɛ ni pili shɛŋa ni chamsi ʒiɛhi shɛŋa mi ŋun nyɛ chamsi piɛla ka shɛŋa mi nyɛ zaɣibankom

Ti titali nʒaya ka o sabi santral mɔks n pa dizuɣu. niribi nyɛla ban be di puuni. ni di yiŋa. nirinbi maa nyɛla paɣaba ni daba. lɔɔrinim gbaʒi jiŋli maa nyaaŋa

niraba pam n laɣam niŋdi kampɛn ban bɛ tooni na maa nyɛla paɣaba bi yɛla paati maa niɛma n pili di zipiliti bi shab gbubila bi baaji nima ni bi foon nima n ŋmahariba ka bi zaa lahi gbaagi politikal paati maa foto

Niriba pam n laɣim zaya paɣaba ni dabba bi shɛba nyɛla bini pɛ foole tɛɛbuli nima gba za nimaa ni ka balɔti bɔɣisi nyɛ dini tam tɛɛbuli nima maa zuɣu.